Oondjamba oonene oshowo okandjambona hoka tadhi galangata mevi lyoshaanda lyafa lya tiligana, shino ohashi dhi ningi opo dhi ikwale mpoka tadhi nyu.

Okamenye hoka keli mokuti, nokekuma okwashangwa kutya kala mohauto Ngweye ino nyateka ehala nlyoka, otapu monika puna omiti noshowoo oma manya.

Ndhika oondundu dha ningwa momavi kombepo mombuga yetu yaNamibia. Aantu oha ye ya po niihauto ye ye ya tale nkene ombepo ya gongela omavi ngoka opo ga ninge oondundu.

okapayipi komeya ohaka tulwa mevi meefola, pokati keefola mbali dhina iimeno yakunwa, okapayipi haka ohaka thilwa koshiyevi, ko taka kala taka shasha iimeno nenge taka tekele iimeno.

Ondjuhwa yoshiwambo yatulwa mokayaha kaningwa moshiti kolute. Ondjuhwa ohayi tulwapo mokayaha moka muna omuhoka ngoka hagu monika nawa.

Haka okambautu katungwa onga okanete ko ku kwata oohi. Moka muna uuntangu, oohi nosho woo omaludhi gi i li no gi i li. Oka kondekwa nomandini opo kaa ka ningine kohi yomeya, oshoka oka ningwa niitenda kombanda oko kutya kohi oku na oka nete moka oohi tadhi yi ndele itadhi vulu okupita mo.

Mefano muka otamu monika oshikunino, oshikunino shiimeno. Moka muna omusane ta shasha iimeno nopipe opo yi koke yaahase komutenya nenge kenota.

Ndjika oontenda yiimeno moka mwakunwa iimeno. Oya shigwa, opo kaayipye komutenya mo ishewe omweenda uumunino mboka tawu shashamine iimeno yi kale ya gamenwa komutenya, kiinamwenyo oshowo koombahiteli.